Kuni misilete la'neemmohu siccohonna badooshsheho. Kuni misilete leellennonkehu itiyophiyu sicco ikkanna kowiicho kayiinni tenne misilera la'neemmohu mannu babaxxitino woyyonna gondooro eessinanni hee'noonni dargi leellanno.

Tini misilete aana leeltannoti daganna maatete tini daganna maate mitto baayiicho gamba yite ofolte hurbaate hurbaaxxitanni leeltanno kowiicho daganna maate mitteenni hurbaaxxitanno woyte hiitto baxisanno.

Kuni misilete la'neemmohu minininna biiorte uduunneeti konne biirotenna mine horonsi'nanni uduunne ikkanna konne uduunne addi addi haqqunni loonsoonni uduunnneeti konne uduunne misiletenni la'neemmo garinn aanasiinni danchu garinni buurroonni qalame la"e lowo geeshsha hagidhoommo.

Tini misilete aana la'neemmoti hayyonna bude horoonsi'ne babbaxxitino biinfillu uduunne horoonsi'ne loonsoonni misileeti. Kowiicho addi addi angate wodhinanni gumeoo hattono wole wole misile biiffannoti leeltanno. Lowo geeshsha baxissanno.

Roso babbaxxitino garinni adhinanni roso afi'nannihu ronsenna hattono wolu garinni ikkanna roso mannu rosu mine calla rosannonso wolewano rosanno?

Uullate aana murona Lalo babbaxitinnoti heedhannota ikkanna saga'linanninna saga'linannikki muro no saga'linannikki muro su'mi maa maati?

Umu danancho yinanni woyite duuchu dani umu dananchi heeranno. Konne umu danancho sidaamu budu garinni labbahu loosiranno umu dananchi su'ma mayine woshshinanni?

Tini misilete la'neemmoti daganna maatete. Tini daga oromote daga ikkitanna kowiicho oromote daga mitteenni gada gamba yite ayyaana irreechunniha ayirrissanni noo dargaati. Kinne darga danchu garinni biifinseenna ayirrinseenna noo daafo lowo geeshsha tashshi assanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu minehonna gallinni mineeti. Kuni mini lowontanni biifanno mineeti yannasincho mine ikkino daafo konne mine lowonta baxisanno. Ikkollana kayinni kuulasi buurronni gari lowonta dihagiirsiisanno kuulaati.

Babbaxxitino dani maxaaffa heedhanno kuri maxaaffa addi addi horo aana hossannota ikkitanna maxaaffa borreessine fushshinannihu isi mayraati

Kuni bunu minenna sagalete mineeti. Kowiicho misilete la'neemmohu kuni mini lowo geeshsha biiffinsenna co'ichimmasi jawa geeshsha agarroonni darga ikkino daafo mannu ofollino garinna co'ichimmasi lowo geeshsha hagiirsiissannote.

Kuni misilete la'neemmoti adawu agarannoti. tinino adawu agaranno addi addi kaameeli manna batise hogowatenna hattono, kaameelu dano gargarate uurritinote. kowiicho gargaranni noo gara lae lowo geeshsha hagiidhoommo.

Tini misilete la'neemmoti daddalo dadda'linanni darga ikkanna konne daddalo darga mannu addi addi uduunne hidhanni noo manni leellanna kowiicho mannaho injaanno garinni uduunne hirranni hee'noonni daafo misilete la"ommohunni lowo geeshsha hagidhoommo.

Biinifille addi addi uduunichira horonisi'naniha ikkana mi'ne minu aana buure horonisi'nanni fili dani maati?

Babbaxitino danni muronna laalo heedhano uullate aana ,tene muro giddo dubbu heedhanonna saga'linanni muro yinne gaamani ,saga'linanni muro su'mi maa maati ?

Tini misilete aana la'neemmoti dagatenna maatete. Tini daga tophiyu daga amma'note dagaati. Tenne daga giddo danchurichi uddiransa garinna hattono magano galaxxansa gari lowo geeshsha tashshi assanno.

Tini misile la'neemmoti poletika leellishshanno misileeti. Kowiicho poletika leellishshannohuno qoqqowu perezdaantichi rosu mine mare rosaano garunni towanyo assanno. Rosaano marre towanyo assa gobbate lowo geeshsha danchate.

tini misilete aana la'neemmoti intanni sagaleeti intanni sagale buddeenunninna hattono wole timaattimetenna hattono barbaretenni qaamattimate horonsi'noonni tini saga lowo geeshsha itate baxissannote.

Misilete aana la'neemmo mininna biirote uduunnichooti kuni kayiinni mininna biirote uduunnichi lowontanni keeshinohanna hattono danasi lowontanni hatto asse dihagiirsiisino uduunnichooti.

Kuni misilete la'nannihu amma'note mineeti. Kowiicho mannu Maganu mine addi addi darga ofolle kaeentinni Maganu qaale macciishshanni nno yanna ikkitanna, kowiicho woy anino afame Maganu qaale macciishsho yee dadillommo.

Tini misilete la'neemmoti mini saadaati. Mini saada giddo saa no. Laloho yinanniha ikkanna lalo addi addi saante hirre tidhatenna hattono adonsanna buuronsa horoonsi'nanni saadaati. Tini saada lowontanni horo afidhino daafo mannaho kaa'lo uyitanno daafo lowo geeshsha danchate.

Tini misilete aana la'neemohu gallani mineetna mineho kowiicho mini giddo lowo geesha bifinisooni darigi leelanno ofolinanni baricimi lowo geesha biifinota Hattono mineho biinifileho horonisi'noonita baalu hagirisiisanoreet

Tini misilete aana la'neemmoti tiraaveli turiziimete yinanni dargaati. Kowiicho daa"atto babbaxxitino daadanno wayi foonchunni dirranni noohu leellanno. Konne bayicho mayi anino mare daa"atolla yee baxisannorichi noo daafo hagiidhoommo.

Tini misilete aana la'neemmoti murote. Tini murono bunaho. Kowiicho konne buna mittu wedellichi xinqiranni no. Konne buna xinqiranna lae woyi anino konni beetti ledo xinqiro yee lowo geeshsha halchoommo.

Tini misilete aana la'neemmoti hodhishshu uduunneeti. Kuni hodhishshu uduunnino kaameela ikkanna addi addi lamu goommi dhoqqi dhoqqeno leeltanno konne darga. Konne darga lowo geeshsha biifinsoonnihanna biifado ikkino bayicho ille'yanni lae lowo geeshsha hagiidhoommo.

Tini misilete la'neemmoti addi addi loosu danaati. Kuni misilete la'neemmohu amuuwinke baadiyyetenni weesete waasa abbe hiranni noo dargaati. Konne darga la'neemmohu hiraanni noohu dancha darga ikkinokki daafira dadillisanno.

Kuni misilete aana la'neemohu hodhishaho kuni hodhishi darigguni dariga addi addi uduunne hattono waa lawinore hodhinise darigunni dariga iilinishe mannaho beenikkani he'nooni kuni lowo geesha danichaho

Kuni misilete la'neemohu muuziqu uduuneeti muuziqu uduune addi addi chericheteno ikko hattono wole siribbu mine horonisi'naniha ikkana tenne kiiboridete yinanni uduunnicho konne lowo geesha baxeemon konne uduunnicho godo'late halicheemo

tini misilete aana la'neemmohu minehonna gallanni mineeti konne mine horonsi'nannihu galatenna addi addi uduunnicho giddo wodhateeti tenne misile aana la'neemmohu huxxasi danchu garinni kinchunni huxxinoonni daafo lowo geeshsha hagiirsiisannohunna tashshi assannohanni hagiirsiisanno huxxaati.

Misilete aana la'neemmonte gede lowo egenshiishubba misile leeltanno tenne misile aana mannu biirosi addi looso egensiissatenna hattono, egenshiishsha te"e biironni wole biiro bade leellishate horonsi'nonni daafo lowo geeshsha danchaho.

Kuni misilete la'neemohu muuziqu uduuneeti konne muuziqu uduuni gitaare ikkana tenne gitaare babbaxewowa horonisi'nayi muuziqu uduuneeti tenne gitaare mayi rose kaeeniti godo'lola yee rosa hooga'yayi lowonita huluulamoomo